Uuna etango lya ka pa oyana, omilema eta dhi ya, shampa wa tala mombanda ohamu monika nawa noonkondo oshoka ohamu kala muna oonyothi dha shena nawa.

Okutekela evi manga ino kunapo iimene osho oshiwanawa lela oshoka evi ohali tuta opo lyikale lyiilongekidhila okutaamba oonkenya dhimene mbala kaadhi kalemo uunene.

Uuna omvula yaloka unene aanafalama ohaaningi omikanka miilwa opo omeya gakale ngeli miilwa, yo taakunu komintuni opo omeya kaagute iimeno.

Muuyuni wonena iilonga yaanafaalama kayishi we iidhigu shapo ongele omunafaalama keena iimaliwa ya gwana okwiilandela omashina ngoka haga longo iilonga oyindji nohaga longo iilonga meendelelo.

Mongaashi ngeyi, aantu ihaya longo we nuudhigu unene tuu mboka yehole omwiidhi ya ningila iimuna yawo mokwenye moka. Oyena owala uushina mboka tawu tete omwiidhi shawo oku gongela owala omwiidhi.

Uuna kuna ombepo onene ohayi hongo omamanya ngoka hagakala ganinga oondundu nenge ngoka geli pevi etaga kala nduno gafa ganinga omakololo .

Mongashingeyi aantu inaya hala we omagumbo ngoka gadhikwa nomiti aawe aantu otaa tungu paife omagumbo ngoka gatungwa noodhopi .Omagumbo ngono ohaga monikwa nawa , go ohaga monika wo ngo pethimbo lyongashingeyi.

Aantu ngele taya kakwata oohi, ohaya kutha oonete niiyaha, yaka kwatelemo oohi dhawo opo kaaya kale taya kuthamo omeya ogendji, ohaya kutha owala iiyaha mbyoka yina oombululu. Ngele iiyaha mbino tayi kwata oohi, oohi ohadhi kalamo, omanga omeya ohaga zimo.

Omeya gefuta ogo omanamwenyo omeya ngono ohamukala muna omakuthikuthi ngono haga ningi omawi gaya muule . Omeya ngaka ohaga kala omawanawa okutalika . Ohaga kala omambulawu ngele to ziilile kokule ashike omayelele.

Aantu momikunda ohaya kala mo ya ninga mo oondombe dhawo. Moondombe mono ohaya munu mo oohi dhawo ndhono haya kala taya sile oshimpwiyu dhi koke yaka landithe nenge ya lye.

Uuna iimati ndjoka yakunwa kaanafaalama yatiliganaa, ohayeyi likolako nduno yoyekei landithe yamonemo iiyemo yawo, yawapee okwii yambidhidha yakune naatango.

Opuna omikalo odhindji dhokutekela iimeno, kadhi shi owala okulongitha omayemele nominino dhoka dha taakana miimpungu, aawe opena dhoka dhominino hadhi kala dhili mombanda, omeya taga tekele taga ziilile mombanda.

Monena ngele aantu oyahala oku kuna iimeno ndyoka inaayi pumbwa okumona oonte dhetango ondhindji ohayeyi kunu meni lyomatungo, ohayeyi kunu yantentekako iinima taya longitha uuyelele womalusheno

Mongaashingeyi aantu ohaya landa iikwatelwa yawo yokupungula iinima yawo momagumbo, nohaya landa wo uungala nuumeno wokutula pomahala mpoka opo pukale tapu monika nawa.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo odhindji dhoku tekela iimeno yawo. Opuna mboka haya tekele koonyala, opuna mboka haya kala yena ominino, po opuna wo natango mboka haya kala ye enditha owala omunino gumwe ngoka guna oombululu tagu zi omeya gu uka miimeno.

Iikwamawawa oyili pamaludhi ogendji. Opuna oondjuhwa, oombaka nosho tuu. Uuna tadhi pewa omeya aantu ohaya fulu uulambo etaya tula po omeya opo dhi kale tadhi nu kehe ethimbo dha hala omeya.

Uuna omvula ya loka lela, moondobe nomomadhiya etamu ya omeya, efundja ohali vulu okweetelela oohi, ndhoka hadhi yi moondombe mono naantu taye dhi kwata mo nduno momeya noonete.

Aanafalama uuna ya dhindhilike kutya kiimeno yawo okuna iipuka ohaya ende nduno taya shashako omiti dhokudhipaga uupuka opo iimeno yawo kaayi se nenge iipuka kaayi tandele mofaalama ayihe.

Aanfalama mboka haya kunu omatama una ga tiligana ohaye ga tula nduno momashina etaye ga yogo noku gapakela nawa ya wape oku ke galanditha koostola dhoka onene dho dhikalandithe wo.

Opu na oondjuhwa ndhoka dhokuvala owala omayi ndhoka omunafaalama ihaa etha dhi tendule, ashike odhomayi owala.

Iiyimati nayo ohayi silwa oshimpwiyu, nayo oyina uushina wayo wo kugandja ovitamine uuna dhapumbwa okugandjwa dhuukilila moshiyimati peha lyokuza pekota lyoshimeno.

Oondjima oshinamwenyo shoka hashi kala moondundu sho ohashi kala nomoombuga moka kamunasha aantu. Oshinamwenyo shika osha shitwa shaalale shife olupe lwomuntu.

Opuna aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oyena nduno kutya oondjuhwa dhino odhomayi dhino odhoku tameka oondjuhwa oonkwawo. Ohaya kala nduno yi itulila uuyuhwena taye wu tekula opo wu koke.

Uunafalama kawu shi owala woongombe nenge wiikombo noonzi aawe, o woondjuhwa wo. Opuna aantu mboka haya munu oondjuhwa nelalakano yaka landithe, nenge yalye, nenge ya mone mo omayi.

Omavo, oshiyimati shoka hashi adhika kohi yomeya ashike omafo gasho ohaga kala geli kombanda yomeya . Ano ohashi kala shamena momadhiya nenge moondombe.

Ondunda yoshiwambo oyo ondunda ndjoka hayi kala ya kumbwa nomwiidhi, e tayi kolongwa neloya, e tayi kundukidhwa kiiti. Ondunda ndjino oya simana unene moshiwambo nohayi ithanwa ondjugo.

Iuna aantu ya lingele kumwe e ta ye e ta po ondama yawo yoohi, ohaya kutha mo nduno kehe gumwe odhe, ya wape yaka landithe nenge yaka lye.

Aantu ohaya ende taya talele po omahala gi ili nogi ili ngaashi oombuga, oondundu, omafuta nosho tuu. Shino ohashi nana aataleli oyendji sho osho wuwete haya ende taya talele po yo taya ende taya thaneke.

Omvula shampa yaloko moondombe nomomadhiya eta muya omeya ohamu mene omavo ngoka haga kala gena omafo geli kombanda yomeya, noongala dhili kombanda yomeya oontokele. Ohadhi kala dha shena nawa.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya tegelelewe omvula yiloke. Ohaya tekele owala evi etali tuta ya vule okukuna nawa opo oonkenya dhiye mevi lyatuta kaadhi kalepo okumena.

Omvula ohayi vulu wo okuloka mombuga omeya etaga kala geli momamanya moka niihwa yomombuga etayi koko nawa noomwiidhi etadhi koko nawa nonando kamu na iihwa oyindji.

Eshito lyatate Kalunga ewanawa, opuna pomahala mpoka Puna owala omavi nomeya mpoka evii nenge nditye ombuga yatsakanena mumwe nefuta.

Oondjuhwa ohadhi tungilwa uukuku washo, dhi kale dha londa pombanda, opo oonyata dhi kale tadhi gwile pevi uuna dha londa, opo kaa dhi kale kokuma kuna oonyata.

Muuyuni wongashingeyi omuna ehumokomeho onkene naanafaalama ihaya longo we nuudhigu mpoka taya kunu uumeno wawo uushona oshoka oyena omashina ngoka tageya ningile kehe shimwe okutya oku eleka ombuto, oku eleka uuhoho nosho tuu.

Oofalama dhoondjuhwa una oondjuhwa dha tendula uuyuhwena ohawu ikalekelwa e tawu iitekulilwa. Oshika ohashi ningile oshipu kaanafalama okutekula oondjuhwa onene nuuyuhwena uushona .

Omikalo dhokutekela iikwamboga odhindji yo iikwamboga iipu okukuna nenge kayishi pethimbo lyomvula oshoka ohayi tekelwa nuupu yo oyi na omukalo omupu nokutekelwa ngono gominino hadhi kala dhe enda pombanda.

Oshilongo shetu Namibia osha yambekwa noonkondo. Oshi na iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi uumenye, oonduli, oongolo nosho tuu iinamwenyo ayihe mbyoka hayi adhika mEtosha.

Opu na aantu mbono ye hole okulonda koondundu yeshi kuthako onga omayidhewulo nenge onga omawudhano ohaya yi nduno e taya kala taya londo koondundu nenge taya hingi uuthanguthangu koondundu hoka.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala omawanawa unene noonkondo ngoka haga katalelwa po kaataleli ya za kondje yoshilongo naamboka yo meni lyoshilongo. Aantu ohaya futu nduno yakatalele po omahala ngoka yo yakatale eshito nkene ewanawa.

Moofaalama odhindji aanafaalama oyendji ihaya longo nuudhigu uuna ya hala okupa iinamwenyo yawo omeya. Ohaya kutha ominino ominene ndhoka dhaza kootenga dhomeya e taya tekele momatemba, opo iimuna yawo yi kale tayi nu kehe ethimbo.

Aanafalama mboka aanene yiikunino ihaya tege omvula yi loke opo ya kune iimeno yawo nenge iikwamboga yawo, aawe ohaya kunu owala kehe ethimbo, oshoka ohaya tekele iimeno yawo.

Moofaalama dhimwe ohamu kunwa oomboga. Oomboga ndhono ohadhi ka landithwa koositola oonene. Oositola ndhono odho nduno hadhi landitha oomboga ndhono naalandithi wo yamwe mboka haya landithile momatala nayo ohaya landitha wo oomboga ndhoka.

Ombuga olyo ehala ewanawa lyo olya yela. Iimeno noomwiidhi dhalyo ohayi si mbala komutenya unene tuu mbyoka iishona. Aantu oha ye ende nduno ta yayi yaka talelapo ombuga yoyaka londe wo koondundu.

Omeya gefuta ogena mpoka gatsakanena nomavi gombuga. Ohapu monika nawa lela nohapu hili aatalelipo mboka haya zi kiilongo yiili noyili naamboka haya zi meni lyoshilongo.

Ombuga ehala ndyoka ha li monika nawa oshoka olya yela nawa lyo oha li kala lya mena omiti omishuushuka lela nohadhi kala dhina uufo uushushuka ashike odhi na omakota gaya muule nomidhi dha ya muule dha ningila okukonga omeya.

Muuyuni omuna iinamwenyo yi ili noyi ili. Omuna iinamwenyo mbyoka hayi tilika kaantu. Omuna woo iinamwenyo mbyoka ihayi tilika kantu . Omuna woo iinamwenyo mbyoka hayi hili aataleli . Mo omuna woo iinima mbyoka hayi adhika owala komahala gontumba.

Omvula shampa ya loko omeya etaga yi moondobe nomiitale ohamu mene omavo ngono haga kala gena omafo geli kombanda yomeya noongala dhe etako dha shena oontokele nawa.

Mongaashingeyi aaniikunino, ihaya longo we nuudhigu woku etekela iimeno yawo, oshoka mongaashingeyi ohaya longitha ominino, ndhoka hadhi tekele iimeno yawo, kooshimwe nooshimwe, pethimbo limwe.

Uuna aantu ya likola iilikolomwa yawo momapya nenge miikunino nenge moofalama, ohaye yi tula nduno miipakete moka haya tula omeya e tayi yogwa.

Uudhila uukwamawawa mboka washitwa molupe goondjushwa ashike wo ohautuka ethimbo ele tautuka komiti dhili puule

Muuyuni wonena kehe shimwe otashi longwa iye ala komashina nokomambakumbaku. Ano aantu iilonga yawo oya ninga iishona shapo ongele owala kuna iimaliwa yoku ilandela omashina goku longapo iilonga mbyoka.

Uuna aantu ya hala iimeno yawo ya indjipale ohaya tete nduno oshitayi koshimeno shimwe etaya yi yeke shi tsike mpono haya fulu po oshilambo etaya tsike po nduno oshimeno shoshi tayi oshikwawo, nenge mbono yali ya kuna oshimeno moka pulasitika etaye ya nduno yeshi tsike mevi.

Aantu ohaya ningi iikuku yoondjuhwa dhawo kombanda yomeya guundama woohi , opo oonyata dhoondjuhwa dhi kale tadhi gwile momeya mono dhi paluthe oohi dhawo.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo, oshoka oyena ominino dhoka hadhi kala dha enda pooha dhiimeno dhina uumbululu wokutekela iimeno. Shawo okupatulula ashike kokapomba hoka taku zi omeya.

Opuna aantu yamwe yena ohokwe yoku muna oohi. Ohaya ningi uundama eta ya tekula oohi dhawo. Shampa dha koko ohaya kutha oonete yedhi kwate mo. Ndhoka oonene ohaye ke dhi landitha nenge dhi ninge dhosheelelwa shawo.

Opena omahala gamwe ganuninwa owala oku talelwapo. Omahala ngono ohaga kala gatungwa nawa ndele nangweye mwene tofuuka , ohapu yiwa nduno niimaliwa tofutu iimaliwa opo wuka talelepo ehala ndoka.

Aantu ohaya longele kumwe uuna taya longo sha. Kutya nduno otaya munu iimuna yawo nenge taya munu oohi nenge taya ningi oofaalama nenge iikunino. Ohaya longele kumwe, opo yi ipe omayele.

Moofaalama odhindji moka hamu kunwa iimeno mbyoka inaayi pumbwa oonte dhentango odhindjidhindji , ohaya tula ko oonete oothayila kombanda dhi keelele omutenya ogundji.

Eshito lyatate Kalunga ewanawa unene. Opena oondundu dhoka dhili po pamaludhi dhomavi, unene shampa wa adha etango tali yi mo nenge tali piti ohadhi monika nawa unene noonkondo.

Uudhila owuli pomaludhi ogendji. Opuna uudhila mboka wu holike kaantu, opuna mboka kaawu holike po opuna wo mboka hawu tilika ngaashi okadhila hoka haka ithanwa ehwiyu ohaka tilika kaantu, oshoka oye ka uvila sha yo ohaye kuuvu kutya ohaka longithwa pamukalo omwiinayi.

Uuyuni mbuno wehumo komeho aantu oya ninga aanyenge oshoka ihaya longosha we . Iilonga oyindji ohayi longwa owala komambakumbaku noko mashina.

Onduli oshinamwenyo shoka oshileeleeka shina othingo onde noongolo oonde . Ondulibohayi kala nduno momahala ngaashi Etosha. Ohayi nana aatalelipo.

Okukuna iimeno kashishi owala kukuna mevi aawe aantu yamwe ohaya vulu wo okukuna muunayilona mboka uuluudhe wa nuninwa okukuna iimeno iishona etaye keyi kuthamo nduno ngele ya koko nenge yeke yilandithe po.

Kehe omuntu okwa shitwa e na oshinima shoka e hole. Opu na aantu mboka ya shitwa ye hole okukayila oonkambe, e taya ka enda nadho miiheke ye dhi kayila poombunda, taya ende taya talatala eshito.

Opuna pomahala mpoka hapu tangele omeya shampa omvula ya loko, nonande omukale moshiheke, evi ohali tengele owala omeya, tapu kala pwamena nomwiidhi.

Oondjuhwa ombwanawa okumunwa dho opu okupewa iikulya oshoka iikulya yawo ngele inohala okuyitula pevi otoyitula owala muyaha dho tadhikala tadhili nduno.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tulwa omatemo gokupulula e taya pulula oofaalama dhawo muule owala woowili oonshona.

Opu na omamanya gamwe omatookele . Omamanya ngano omatookele ihaga monika kehe pehala naanaa ohaga kala owala pomahala oogamwe . Omamanya ngo ohaga kala hafa taga adhima ano gena uutokele wafa tawu adhima .

Aanafaalama yoongombe ohaya kala ye na omalalakano gi ili nogi ili. Opu na mboka haya ka landitha po oongombe ndhoka kuutomeno, opu na mboka haya ka landitha po oongombe ndhoka kaanafaalama ooyakwawo nosho tuu.

Shongaa puna aantu ye li kombanda yevi, minimuna yi li , kombanda yevi osho woo mbyoka yomomeya yi hole momeya. Shongaa ou na aantu ye hole oku yoga osho woo ou na iinamwenyo yi hole oku yoga.

Okumuna oohi ku holike kaantu oyendji, oshoka moohi mono ohayii monene iimaliwa ya wape oku futa oosikola dhuunona wa wo, ya wape oku landa iipalutha yuunona wa wo , nayo yene nosho tuu.

Opuna aantu yamwe ye hole oku enda taa talatala eshito nkene li li, yo taya ende wo taya idheula momagulu, oshoka kehe gumwe nohokwe ye.

Aantu ohaya munu oohi yi itula mo ya kale ye na oohi dhawo ndhoka taya ka kwata shampa dha koko ye ke dhi landithe koositola ndhoka hadhi landitha oohi, opo yi imonene oshimaliwa.

Uuna aantu yahala okumuna oohi ohaayi pomahala mpoka puna oohi ndhoka dheya nefundja nenge moondombe moka hamukala oohi etaakakwatamo uuhi mbu uushona opo ya wape yeke wutule moondombe nenge moondama dhawo.

Aantu shampa ya likolamo iiyimati yawo moofaalama nenge miikunino, ohaye keyi tula nduno momahala moka hayeyi tenteke manga inaayeyi tula miipakete, yo yawape okukeyi landitha.

Uuna aantu ya ninga uundama wawo womeya woohi ohaya kala yewu ndhidhilika kutya mpano ope na okandama koohi dholudhi nduka naanduka nokethike peni muule nomomuthika.

Opu na omahala ngoka ga nuninwa oku talelapo owala. Aantu mboka ye na iimaliwa oha ya yi nduno yaka talelepo omahala ngoka, yeki uvithe nawa ,yo yatale eshito nkene lyili.

Omavo ogo oshiyimati shaakulu yonale, shoka yali haya li. Ohashi fulwa nduno moondombe. Shooshene ohashi mene mondombe meni, ashike omafo gasho ohaga kala ge li kombanda yomeya.

Ondjamba oshi oshinamwnyo oshinene. Oshinamwenyo shika osho mbilie lela, ashike kashi hole oku geyithwa. Ohashi vulu oku dhipaga aantu uuna sha geyithwa.

Pomahala mpoka pu na omamanya noondundu na po oha pu mene iihwa noomwiidhi, ashike omwiidhi dhapo ohadhi si mbala oshoka oomwiiidhi kadhi na omidhi dha ya muule oku nana omeya, opo dhi kale ta dhi hupu ethimbo ele.

Ombuga oya tsakanena nefuta nohapu monika nawa lela. Ehala ndino ohali nana aataleli yokiilongo yili noyi ili nohayeya nduno ya tale ehala ndoka nkene tali monika nawa. Ohashi kwatha wo oshilongo oshoka aataleli oha futu una tayeya pehala mpoka.

Muuyuni wonena aantu otaya ka dhimbwa thiluthilu oku longa iilonga yimwe uuna kaa pu na omashina, oshoka iilonga oyindji paife ohayi longwa po owala komashina ndele naantu ihaya longowe iilonga oyindji, shapo ongele kee shi oku longitha omashina.

Aanafaalama yoongombe uuna omvula inayi loka nawa nenge ya loka ngaa nawa ihe oshu uka mokwenye ,ohayape nduno iimuna yawo iikulya mbyoka ya kala ya longekidha.

Omambakumbaku ogeli ga simana unene noonkondo, oshoka ohaga yakula aantu miilonga yiili noyiili , yomomapya noyo moofalama. Oshoka omambakumbaku ohaga longo iilonga taga endelele.

Aantu ohaya longekidha oondama dhomeya manga inaya tulamo oohi ohaya fulu omalambo etaya tula mo oothayila, opo ya tulemo omeya nawa.

Ompanda oshinanwenyo shimwe shasimana nosha gamenwa noonkondo. Uuna omuntu eshiyono oha kwatwapo etayi mondholongo ye afutithwe.

Omikalo odhindji dhoku faalama iimeno onkene, opuna mboka haya topola omeya, ga topolelwa muundombe uushuushuuka, poombinga dhimwe tapu kunwa wo.

Una omvula yaloka oohi eta dhiya dhono hadhi etelelwa kefundja nenge moondombe moka muna oohi. Aantu ohaya longele kumwe wo yaka kwate oohi dhoka. Ya wape yedhi landithe, yalye yoya pewo ooyakwawo.

Uuna omvula ya loka uunene omeya etaga ningi ogendji mpoka iimeno itayi vulu oku mena nawa, oshoka otayi yiwa komeya ogendji . Aanafalama ohaya kambadhala nduno oku kuthamo omeya ngono etaya ga ningi ondama palwe opo ga kale taga zimo iimeno yi mene nawa kayuutwe komeya.

Kehe omuhoko oguna shoka hashi zalwa shono hashi kalele po omuhoko ngoka opo gu yoololwe momikwawo. Aawambo ohaya longitha iiyata yoondhelela.

Uuyuni wonena owu udha iilongitho yi ili noyi ili. Ngaashi moofaalama paife olundji ohamu longithwa owala omashina. Kutya opombanda kutya opevi. Nopombanda otaya tula po iitenda ya wape okutula po oonete ndhono tadhi kala dha siikila iimeno, kaayi mone oonte dhetango odhindji unene dha piitilila.

Muuyuni wonena omu na omaudhano gi ili nogi ili. Opu na mboka ye dhole okukala ye li mombanda, haya falwa mo kondhila yo taya iyumbu mo nduno taya kala mombanda sigo taye ya pevi.

Aanafalama yamwe manga inaya kuna iimeno yawo, ohaya tekele evi tali kala lya tuta, opo sho ta yeya ya kune mo evi otali adhika lya tuta nale.

Aanafaalama yamwe ihaya kunu iimeno yawo pevi nenge ano ya pulule po e taya kunu, aawe, ohaya kunu owala muunayilona, taa kala taye yi tekele, yo ya wape ye ke yi landithe po.

Omamanya ngoka omanene gamwe oto hala kutya oga tunga po nenge oshinima shontumba shoka tashi holola sha, oshoka gamwe oga tunga omakololo, gamwe ogeli po oongonga nosho tuu.

Omvula shampa ya loko oha yi thitike oondjila odhindji, naampoka pwa enda omilonga nenge ompikanka, opo aantu ya kale ta ya piti po, ohaya dhengele po nduno iiti ya taakana kombanda yomeya hoka.

Aantu ohaya pungula omeya gawo miikwatelwa ya yoolokathana ngashi omandini, omayemele, oondoloma nosho tuu kehe shoka ye na po.

Opu na pomahala gamwe pu na owala iihwa nevi lya kukuta sho weli tala oto hala kutya omamanya ashike evi ndyono olya kukuta owala unene.

Eshito lya tate kalunga olyo ewanawa lela, sho osho nduno aantu ohaya ende taya ka talela po omahala nomahala giili yoya ka tale nkene eshito lya tate kalunga lyoopala.

Eshito lya tate Kalunga ewanawa ngiini! Ano opuna oshimeno shoka shaana omafo ashike oshina omakegwa hashi adhika mombuga, ashike oshimeno shino oshiwanawa shili.

Omambakuku, ohaga longo iilonga oyidji. Ka yishi owala oku pulula, aawe ohaga vulu wo no ku helela, haga vulo wo oku teya, go ohaga vulu wo okulonga po omwiidhi ngoka uuna puna omwiidhi omunene aantu itaa ya vulu no ku longa po.

Embakumbaku oshinima sha simana noonkondo, uunene tuu kaantu mboka kaayena oongombe nenge oondongi, mboka itaya vulu oku pulula ku yoyene. Otaya longitha nduno omambakumbaku oku pulula omapya gawo.

Aantu ohaya vulu oku kwata oohi ashike ina hala dhi se ethimbo ndyoko nenge e dhi tande ethimbo ndyoka onkene oha vulu nduno okudhi tula mombaali yomeya, okudhi tula molundombe nenge mokandama hoka a fula po, eka tunga, momeya dhi kale mo uule wokathimbo ye nduno ekedhilongithe nawa.

Opuna omahala ngoka haga kala gena omeya tagafuluka momamanya aantu oha yayi yaka talelepo omahala ngoka nohapu futilwa uuna wa hala okuyapo.

Mongashingeyi aantu ohaya tekula lela oombwa yiitulamo. Nonando odha kana, oyena okukala yaya komalungula, ye ki igidhe, yo yagandje omatumwalaka kutya ombwa yawo kayeyi wete.

Eputuko lyili muuyuni muno mathimbo oogamwe ohali ningi aantu yakale aanyenguni, oshoka kehe shimwe payife oshina owala eshina nokuteta omafo komiti nenge nditye kiimeno mbyoka haya kunu otayalongitha omashina.

Ominino dhoka hadhi kala dhi li miikunino dheenda kombanda yiimpungu tadhi tekele kehe oshimeno sha kunwa mo ohadhi patululwa owala, kokutya aanafalama nenge aaniikunino mbyoka ihaya longo nuudhigu.

Ino enda, ino tala. Shampa wa ende wuuka muushimba oto mono oondundu dhomaludhi gi ili nogi ili. Ope na dhono oondundu ya fa yi li po yi na evi olyindji po opena ndjono yi li po owala yomamanya.

Aantu ohaya longo nuudhiginini lela taya ningi noondama dhomeya ndhoka yamwe ha ya tula mo oohi yo yamwe omeya ohaye kega longitha okutekela iikunino yawo.

Mongaashingeyi uuna wa hala okuyapo noshikunino shoye owu na okukala wa gongela iimaliwa yokulanda ominino ndhoka dhokutekela oshikunino shoye noshowo to kala wa landa oonkenya ndhoka dhokukakuna iikunomwa yoye.

Aanafalama yiikunino mongashingeyi ihaya tekele we koonyala ngaashi nale ookuku kwali haya kutha omayemele ya ka tekele iimeno yawo. Aawe, mongashingeyi ohaya enditha owala ominino dha taakana mpoka pwa kunwa iimeno, yo tayi kala nduno tayi tekele po.

Uuna aantu ya ninga oondama mono haya munine oohi dhawo, ohaatulamo iikulya opo oohi dhikale tadhili, dhipaluke dho dhikoke ye ke dhi landithe nenge yeke dhi lye.

Aantu ohaya muna iikwamawawa yomaludhi nomaludhi ngaashi oondjuhwa, oombaka , oonkankanga nosho tuu .

Sho ngaa kehe oshinima shi li kombanda yevi shina oludhi noludhi oohi wo nadho odhina omaludhi . Opuna oohi ndhoka oonshona, opuna oohi ndhoka oonde, po opuna oohi ndhoka oohupi dho oonene momalutu.

Aantu ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iikunino yawo . Oyena owala ominino dhoka dheenda kombanda yiilwa yawo. Kehe ne pokambululu kopayipi mpono opuna oshimeno yo ohaya patulula owala komeya oopayipi tadhi tameke tadhi tekele.

Oongombe odha simana noonkondo ,hamolwa ashike omaliko ngoka omuntu takala ena, ashike ohadhivulu okuza onyama ndjoka hayi landithwa aantu yiimonene sha yo niipa yoongombe ohayi longwa oongaku, noohema nosho tuu.

Mombuga nopo mahala mpoka puna oondundu. Napo oha pukala wo puna oondjila dhii hauto. Oondjila ndhoka dhafa dhokomikunda . Ondjila ndhoka inaadhi tungwa kaadhi shi ooteya. Opo nduno hapweende iihauto mpono uuna aantu taya katalelapo ihaya ende owala shaa mpoka.

Muuyuni wonena aantu oyehole okuninga shawo yo oyehole otseyo yawo, oto adha nduno ena uundama woohi moka ta ya tekula oohi dhawo yoyene yawape woo yakalandithe yo yamone sha sho ku ikwatha.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinenenene, hashi adhika owala pomahala mpoka hapu kala iinamwenyo yomokuti ngaashi mEtosha. Aantu ohaya yi nduno haka talele po omahala mpoka hapu kala oondjamba noshowo iinamwenyo yilwe.

Opuna uunamwenyo uushona mboka ihaa wu monika nanaa, uunene oha wu kala mombuga nenge po mahala mpoka ihaa pu kala nanaa aantu, ha wu kala nduno miiheke.

Aantu ohaya longele kumwe opo yaka kwate oohi, uuna ya mona kutya mehala moka omuna oohi. Ohaya kutha nduno oonete dhawo, tayedhi tula kiiti, kehe gumwe takala eshi kutya ndjino onete yandje, ndjiya oyamukwetu.

Uuyuni owa huma komeho naantu ihaya longo we nuudhigu. Ngaashi aanafaalama oyena omashina gi ili no gi li gokulonga oshilonga shi ili noshi ili . Opuna gokukuna, opuna gokuteya, po opuna gokutona omafo po opuna wo goku kuthapo uupuka.

Inoo enda inomona, mombuga omuna omiti dhoka hadhimenemo dhina omakota omanene nomidhi omileeleka dhaningila oku adha omeya nuupu.

Oondjuhwa ohadhi vulu okuya pondje dhika kale tadhi li uunima wadho unene tuu shampa omvula ya loko ohadhi kala pondje mpoka tadhi li uupethi pethi wadho.

Omvula shampa yaloka omatale nakehe mpoka hapu tondokele omeya omilonga, oondombe nosho tuu ohapu di kala dhuudha omeya niihwa ohayi zizi nawa noomwiidhi ohadhi zizi nawa.

Opuna aantu mboka yehole okuka talelapo ombuga, tayeende nduno yaka kale taya londo koondundu yamwe otaya londoko noombasikela yamwe otaya londoko kolupadhi.

Mongaashingeyi omuntu ngele kena oonkondo dho ku teleka megumbo, ohayi owaka po mahala mpoka hapu telekwa iikulya hayi landithwa, etayi nduno ekiilandeke iikulya ye, ye a kalye uulalelo we nenge pamwe omutenya,a kalye nande omwiha.

Omvula shampa ya loko ,aanafalama ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo oshoka itaya longitha we manga iimaliwa ya wo ya lande iikulya yiimuna yawo, aawe iimuna otayi nampa owala mo mwiidhi uuna gwa ziza.

Eshito lyatate Kalunga ewanawa noonkondo, unene tuu shampa wa adha etango tali yi mo, oonte dhetango ndhono tadhi dhenge koondundu hono e tadhi dhenge kiihwa mbyono ya ziza nawa ohali kala tali monika nawa unene.

Momamanya namo ohamu kala mwa mena oomwiidhi nuuhwa mboka uufupi- fupi wo uushona. Ohawu kala wuna omidhi dhaya muule dho ku hila omeya.

Pomahala mpoka hapu landithilwa iikulya nenge pomahala mpoka hapu yiwa tapu ka talelwa po ohapu futilwa. Ohapu kala pwa opalekwa nawa, hapu kala pwa tulwa iipundi iiwanawa, opo yi nane aataleli po.

Eshito olyo ewanawa onkene oto adha to ende moshiheke ano nditye moluhwa ihe omwaziza nawa. Kehe moshiheke ohamu kala muna nduno ondjila yoku enda wutya aantu, wutya iimuna. Oshoka iimuna nayo ohayi vulu wo oku enda mondjila ndjoka ya totwapo kaantu.

Monale ookuku shampa ya yi komaushimba, ohaya zi ko nduno nomamanya ge li moondjato. Omamanya ngono ogo nduno aantu haya iyogitha koompadhi.

Opuna uudhinditho mboka wa longwa onomenawina , wokudhinda omeya, omagongo nenge, aantu yamwe oha ya vulu okuwulongitha ya dhinde woo oontangu dhawo uuna ta ye dhi kwata momeya ya hala yedhi kwate dhayela.

Aanafalama yiikunino oyendji mongashingeyi, nonando kakuna omuloka, ihaya longo we nuudhigu, oshoka oyena omashina ngoka hageya longele iilonga ayihe, yo oyena wo ominino ndhono hadhi tekele iimeno yawo.

Aantu uupenda. Aantu yamwe ohaya ningi uundama womeya. Ohaye wu longitha nduno pamikalo dha yoolokathana. Opu na mbono haya ningi uundama womeya ya mune oohi. Opu na mbono haya ningi uundama womeya, omeya ngono ye ke ga longithe okutekela iimeno yawo.

Mongashingeyi aantu mboka aapenda niimeno iha ya longo we nudhigu oshoka oyena omashina ngoka haya longitha po ya longe iilonga yawo.

Omvula uuna ya loko momatale nomoondombe ohamu ya omeya ngoka gamwe ha ga vulu okukala ge ya mo nefundja ngoka geetelela oohi. Aantu ohaya kutha oonete dhawo e taya ka kwata oohi.

Aantu shampa yakwata oohi, ohaye dhitanda nduno yotaye dhi aneke pomutenya dhiwape oku kukuta opoo yawape yedhilye unene mboka yehole oohidhakukuta

Oondundu nomamanya odho oombwanawa okutalwa ngiini, eshito lya tate kalunga ndika efuli meme. Oomwidhi ndhono hadhi kala dha menako otadhi ku kumitha ihe kutya odhameneko ngiini dhamena moma manya ashike shashitwa osho opala.

Aantu ohaya longo nuudhiginini pomahala gi ili nogi ili. Kehe gumwe oha penduka nduno taka longa opo omwedhi sho tagu si a mone ondjambi ye, ye a wape oku kandula po oompumbwe dhe.

Koondundu ohaku kala kwa mena omwiidhi nenge iihwa. Omuntu oho ipula nee ngeno toti oya meneko ngiini? Yo ondundu sho yili po emanya, ashike sha shitwa oshoopala.

Oongombe odho oombwanawa lela oshoka ohadhi longithwa. Ohadhi longithwa woo ishewe miituthi oyindji . Ohadhi vulu okupulula . Ohadhi vulu okulongithwa onga onyama Moohango, poosa piituthi yomalufo nosho tuu.

Namibia olyo ehala lya yambekwa ku tate pamba. Otuna mo oondjamba oshinamwenyo shoka oshinenenene. Aantu nduno ohaya kutha iiyenditho yawo etayayi pomahala mpoka hapu kala oondjamba, yaka tale oondjamba ndhoka.

Momapya aantu ohaya kunu iikunomwa yawo yili mumwe , omapungu, iilya, iilyaalyaaka, omakunde niimeno mbyoka iishona ngaashi oofukwa noombundufukwa.

Aantu monena oyena iikunino yomatama ngoka haya kunu ya wape yaka landithe komahala gi ili nogi ili.

Uuna kuna omuloka omuvo ngono iimeno mepya ohayi mene nawa ya hapa nawa ya ziza nawa tayi ku fuula ihe nande oya thankewa pethano mpono opo ike tokala wahala wa tala.

Mombuga omuna iimeno mbyoka yina omakota omanene, yo oyina omafo omaleeleka. Iimeno mbyoka oyina omidhi omileeleka dho ominene, dho ku kutha omeya mevi.

Opuna omahala gamwe ngoka ganuninwa owala omatalelepo nenge uuna omuntu wuli mondjila etali kutokele etoyi nduno pomahala ngono wukatalelepo nenge wukalale opo wutsikile nondjila yoye.

Aantu oyena uupenda, yo oyeshi oku ikongela iimaliwa. Ohaya kunu ndno iimeno moonayilona yaka landithe, yi imonene mo iimaliwa yawo yokwii kwatha.

Omvula ngele ya loko omiti ohadhi mene nawa etadhi zizi nawa dhi na omafa ga hapa nawa shili onkene ohadhi monika nawa .

Mongaashingeyi aanafalama yiikunino ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo, oshoka oye na ominino ndhoka hadhi kala dha taya kana kombanda yiilwa dhina uumbululu wu uka ku kehe oshimeno, odhi nee hadhi tekele yi tekele dho dhene.

Moosikola dhongaashiyeyi, aanasikola uuna aalongwa taya ningi oshilongwa shoka shuunamapya ohaya pewa ompito yoku ya kiikunino naalongi yawo opo ya wape ya kale ye na ontseyo.

Momilonga ominene ohamu adhika oongandu. Ongandu oya nika oshiponga unene tuu ngele omuntu ayi momeya e tayi pooha nayo. Ohayi kambadhala nduno okumutidhilila kokule komunkulo gomulonga yi mu monithe oshiponga.

Opu na aanafalama yoongombe mboka oongombe haye dhi longitha owala dhomahini ano tadhi kandwa omahini yo taya kalanditha omahini ngoka.

Opuna aantu mboka aatheneki haya ende taya thaneke oshilongo. Omathimbo gamwe ohaya kala taya thanekele okuza pombanda.

Monale ndishi aantu oyali haya kayooga koondombe nenge kiitale, mongashingeyi opuna uunima mboka wa nuninwa owina mboka hawu tulwa omeya moka aantu haya futile etaya ka yooga nduno.

Pomahala mpoka puna oondundu nomamanya, ihapu kala puna naana puna omagumbo, nenge konyala nditye ihapu kala nande omagumbo gasha. Ohapu kala pwaninga omahala goku talelapo.

Opuna iikwamawawa yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjuhwa, oonkanga nosho tuu. Aantu mbono aanuupenda ohaya gongele nduno iikwamawawa yawo eta ye yi tekula.

Muuyuni wonena omuna omashina Goku galagula evi opo evi lininge epu opo Aanafaalama yawape okukunamo iikunomwa yawo.

Opu na aantu yamwe mboka ye na ohokwe yokuninga iikunino moka haya kunu iimeno mbyoka hayi imi owala oongala ihayi kala nando onoshiyimati shasha. Ohaya ka landitha oongala ndhono hadhi ka longithwa pomalongitho ga yooloka.

Aantu uuyamba omukulu gonale osho ati onkene omuntu ohii nyangele ye mwene, omuntu gumwe ota vulu okukala ena okandombe ke koohi ye taka landitha a monemo oshimaliwa a wape okwii kwatha.

Aamuni yoohi, ihayedhi munu dhaninga oonene , ohaya kutha uuhi mboka uushuushuuka ,taye wuningile uundama, etaye wutulamo, omo nduno hawu kokele mo .

Aantu mboka yena iimaliwa oha ya ende nduno ya ka talelapo omahala gi ili nogi ili pomahala mpono hapu yiwa tapu futilwa . Oha yayi nduno etaya kakala yeli pomahala mpono uule womasiku ngoka ya futila

Aantu shampa ya longa nuudhiginini eta ya mono oondjambi dhawo ohaya ifala pomahala mpoka puuwanawa taya kutha omasiga gawo, taya landa oonyama niikunwa yawo yaye ye kiiyuvithe nawa yo yaka dhengwe kombepo.

Opu na omikalo odhindji dhokukuna iimena , yimwe ihayi kunwa puuyelele yikale tayi mono oonte dhetango. Mongaashingeyi iimeno ohayi kunwa meni lyomatungo moka hamu kala uuyelele wopa tekinolohi.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu oyena omatale nenge nditye ano uundama womeya ga yooloka. Opuna mboka haya pungula mo omeya yeye yamune mo oohi, opuna mboka haya pungula mo omeya ya katekele iimeno, opuna wo mboka haya pungula omeya goonyata yaka tekele iikunino yawo.

Oondundu odha yoolokathana opuna ondundu ndjoka yevi ekukutu, po opuna ndhoka dhomamanya omamanya ngoka ohaga kala omawanawa to hala okutya oga tetwa ashike osho owala gashitwa.

Mefuta lyetu yaNamibia, omuna oohi dhomaludhi giili nogiili. Oohi dhimwe ohadhi monika oofupi, dhimwe ohadhi monika oonde, dhimwe ohadhi monika ooshona molutu.

Pomahala gamwe opuwanawa oku talelapo oshoka nande owa futa oshimaliwa shoye oto kala wuwete oshimaliwa shoye shahepuluka shili. Oshoka ethimbo lyoye ndono wali wuli pehala mpono okwali wuuvite nawa.

Moondundu nomomamanya wo na mo ohamu mene omiti ndhoka dhina omakota omanene nomafo omashona dho odhina omidhi dhaya muule opo dhi kale ta dheeta omeya. Ohamu mene wo omwiidhi.

Shampa kaakuna omuloka nawa iimuna outya oyo mbyono hayi tekulwa momomagumbo, outya oyo mbyono yomokuti, outya oyo mbyono yomoofaalama ohayi nangapo noonkondo oshoka omwiidhi ihagu kala po.

Aantu ohaya katalela po pomahala mpoka puuwanawa , pomahala mpoka pwa mwena. Yamwe nduno ohaya yi nuutenda wawo peha ya ye yakafute momagumbo moka haga futilwa opo wu lale mo.

Uuna omeya gakaka, aantu ohaya kutha nduno uudhinditho, yo yakale taya dhindi omeya ngoka, opo yega yoolole mokati kontopo.

Onduli oyo ya tseyika oshinamwenyo oshile shoka shina odhingo ondendeka ashike oshiwanawa mokutalwa.

Aantu ohaya pungula omeya momahala gi ili nogi ili opena mboka haya fulu oondama po opena mboka yena omandoloma omanene moka haya pungula omeya gawo yakatekele iimeno nenge yakape iimuna yawo.

Muuyuni omuna iinamwenyo yili noyili opuna iinamwenyo mbyoka ya kala momakuti ihayi ende mpono hapu kala aantu, opuna iinamwenyo mbyoka hayi lelwa kaantu. Mbyoka ihayi lelwa kaantu ohayi kala nduno tayi kongwa kaantu ya wape okwiimonena mosha sho kulya.

Omvula ngele yaloko kehe gumwe oha longitha nduno omeya gomvula yegapungule. Yamwe ohaye ga pungula moondooloma, yamwe ohaye ga pungula muundama mbono haya kala yatunga yoyene.

Monale oontana dhanelende okwali dhasimaneka okutya iikwiila. Nonando taya tsu oyena uusila wokuteleka oyena tuu okuninga mo oshikwila shoka sha kala omboloto yakehe esiku. Ohaye shi teleke peziko yeshininga nomagadhi goongombe, osuuka, omongwa nosho woo omeya.

Muuyuni muka omuna aantu yena uunongo ano ngashi ngoka ta tula omeya muupolisa nenge nditye muupulasitika etaya kunu mo nenge ya tule mo uumanya etawu kala tawu monika nawa.

Oondundu oombwanawa okutali wa momeho uunene tuu shampa wedhi talela kokule. Oha dhi monika mgeno wa fa toti oombulawu kashona shampa wedhi talela kokule. Niihwa mbyoka ya mena ko ohayi kala nduno ya ziza nawa, to hala okutya uuhwa uushona, ashike ngele owe dhi hedha popepi opwa yela owala, niihwa nani mbi ya mena ko ohayi kala iinene.

Ope na omahala gamwe ge li peyimweneneno, kapuna omagumbo, oositola ashike ope na owala omahala ngoka goku talela po. Ohaku yi nduno aatelelipo mboka ya hala okutalela po omahala ngoka, yo ye ga tseye nawa.

Omahala gamwe omawanawa okutalelwa po unene tuu shampa wa adha etango lya ningina. Oonte dhoka tadhi zi ketango dha dhenga kombanda yomeya, nopehala mpono wu li, ohashi monika nawa unene nohashi uvitha nawa.

Aantu monena ohaya kwatele omeya miikwatelwa yiili noyili . Yamwe ohaya kwatele momandini, yamwe omomayemele , yamwe omomandoloma noshotuu.

Pomahala gokutalelapo paife ohapu kala pwa tulwa omeya ngoka gatulwamo onomenawina haga opo aantu yayogemo uuna yuuvite uupyu nenge yahala okuya momeya ngoka.

Okutula omeya muundama oshiwanawa shili oshoka otaya munu oohi dhawo nenge pamwe otaye ga longitha okutekela iimeno ashike ,osha nika wo oshiponga kuunona momudhingoloko oshoka otawu vulu okugwila mo.

Aanafaalama yoongombe ohaye dhipe okulya pomahala mpoka dhili kehe yimwe ohayi kala yili mokakololo kayo ya ningila kaadhikale dhili mumwe unene.

Inda wuka talelepo omahala gi ili nogi ili, kutya ongoye awike, wukadhengwe kombepo, ngweye wu uve ombili yokomwenyo, wutale nkene eshito lyatate Kalunga lyo opala.

Aantu ihaya tegelele we omvula yi loke aawe ohaya kunu owala iikunino yawo noofaalama dhawo nonando kayishi ethimbo lyomvula oshoka omeya ngashingeyi opo geli otaya longitha owala ominino okutekela iimeno.

Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku oshoka ohaga endelele go ohaga manako epya mbala ihaya longitha we iipululo mbyoka kwali hayi kwata ethimbo mbyoka tayi pula noongombe aawe ohaya longitha omambakumbaku ngono talivulu oku manako epya moowili oonshona owala.

Uudhila owuhole okulonda komiti unene shampa etango opo tali piti ohawu londo komiti nande hawu tukile komiti etawukala ta waantele omutenya

Aantu oye na uunkulungu, ngaashi mboka haya ningi uundama womeya ya tule mo oohi otaye ku fuula ngiini. Ohaya tula ko oothayila e taya tula mo omeya ya wape okumuna oohi dhawo.

Mongashingeyi aantu ohaya hogolola owala kutya oyahala okuninga oshikunino sholudhi luni, opuna ne mbono haya ningi iikunino yawo taya kunu iimeno yawo yili moonayilona e taya endithamo owala ominino dhoka dhataakana tadhi tekele omeya peha oyo yakale taya tekele mo omeya.

Pomahala mpoka pena oondundu aantu natango

Aanikunino mboka haya kunu nelalakano lyokukalanditha iikunomwa yawo, kayeshi mboka taya kunu ya tegelele iimeno yi tuleko yakalandithe. Ohaya kunu nduno iimeno yawo moonayilona oondudhe shampa ya mene taye keyi landitha po nduno.

Elongelo kumwe ewanawa ngiini? Aantu ohaya longele kumwe taya ningi uundombe nenge uundama wawo woohi, opo ya wape ya ka landithe oohi ndhoka ya mone mo iisimpo ya kwathe omagumbo gawo.

Aantu mbona haya muna oondjuhwa ohaye dhilongitha pamikalo dhi ili nodhi ili. Opuna mboka haye dhilongitha yahala onyama ,po opuna mboka haye dhilongitha owala dhikale tadhi vala omayi.

Aantu ohaya longele kumwe uuna taya ningi iikunino yawo momidhingoloko dhawo. Moka taya igwedha uunongo yo yatale kutya otaye shitompola ngiini.

Aantu mboka haya kunu iikunomwa yawo opo yaka landithe , yawape okukunamo iiyemo ,ihayeyi kunu mevi ashike ohayeyi kunu moonayilona opo yawape yekeyi landithe.

Mongashingeyi oku na uushina mboka woku galagula evi , ano aantu ihaya longithawe omatemo ya galagule evi , ya tulemo uuhoho , ohaya longitha uushina wokugalagula mongashingeyi, ya wa pe okukunamo iimeno yawo .

Oonduli iinamwenyo mbyoka yili yina oothingo oonde, ohayi kala nduno momakuti nenge momatosha. Aataleli ohaya ende nduno taya tala iinamwenyo mwa kwatelwa oonduli.

Osha simana omuntu wu kale to talele po omahala gi ili no gi ili moshilongo shoye , opo wu tseye kutya opu na omahala gontumba mu na shontumba shino noshongandi shiyaka.

Omuntu osho oshishitwa oshiwanawa oshoka osho oshiholelwa okutekula iishitwa iikwawo ngaashi oondjuhwa, oonguti, oombwa nosho tuu.

Eshito lya tate Kalunga ewanawa ngiini. Opu na omiti ndhoka dha shitwa kaadhina omafo omanene nenge kadhina iitayi nande osha ano dhina iitayi iizizi yafa ya kukuta ashike odhina omwenyo.

Monale nditya uunona okwali hawu kala wa lamba oondombe nomatale, wu ka yoge? Mongashingeyi nduno okuna uundmbe mboka wa longelwa onomenawina wokuyoga. Ano kashishi we oshidhigu, uunina otawu yogo nduno wa manguluka, ihe ohawu mono esiloshimpwiyu.

Muuyuni wonena aantu oyena elongelokumwe mpoka taya vulu okutameka ongeshefa yawo yeli muukumwe wumwe, ano tayi igwedha omayele ayehe yo yandulukepo ongeshefa tayi yi komeho.

Sho tata Kalunga ashita aantu yena omalwala gi ili nogi ili nohaya zala iikutu yomalwala gi ili nogi ili niikwamawawa nayo oyina omalwala gi ili nogi ili puna mbyono yuutotono, puna mbyono iitokele puna mbyono iiludhe nosho tuu.

Monena aantu nando oya kale yena omapya omanene ihashi kala we oshidhigu kuyo oshoka ota vulu okukonga oombakumbaku yeli yaali yo yeye ya pulule epya lye eta li puko owala mesiku ndoka.

Opu na omamanya gamwe ngoka omatokele ashike ihaga kala pomahala ogendji ohaga kala owala pomahala omashonalela. Aantu ohayayi ye kega talelepo uuna taya talelepo kondundu nenge taya ka tondoka kondundu.

Okumuna oondjuhwa oko okuwanawa oshoka oondjuhwa shampa dhili pehala limwe ohadhi kala dha gundjila, dho oompu okusilwa oshimpwiyu oshoka inadhi halakana.

Opuna omiti ndhoka hadhi adhika mombuga ndhoka kaadhina omafo nande dhina owala iitayi. Omiti ndhoka odhina omakota omanene nomidhi dhaya muleeleeka dha ningila okuhila omeya oshoka mombuga ihamu lokwa naanaa.

Muuyuni omuna omilonga, omilonga omo mono hamu tondokele omeya uuna Nashenga shaNangombe yega dhenga pevi noonkondo . Omeya ngono haga tondoka momilonga dhili nodhili dhaya pomahala giili nogili, oshoka omilonga ndhono omile nodhe endangered oondhila oonde.

Una naShenga ega dhenga pevi unene oondjila odhindji ohadhi thiti iinimeno ihai vulu oku koka nawa ashike omuntu goompadhi mbali ohaka mbadhala nduno okuninga ondjila opo omeya gawape okweendamo.

Muuyuni mbuka omu na otekinolohi ya huma komeho, onkene aantu ihaya longo we nuudhigu. Aantu mongashingeyi oye na omashina gokulonga po iilonga mbyoka ya pumbwa okulonga, opo iilonga yi ninge iipu.

Eshito lyaKalunga ewanawa ngiini? Opu naa aantu, po opu na wo uudhila. Okadhila hoka okawanawa nangoye sho we ka tala momeho ototi eshito lyaKalunga ewanawa nomiti wo opu na ndhono dhi na omafo, po opu ndhono dhaana omafo.